Mangoroo, ɗo on anndiraaɗum be mangoroo, kanjum ɗo ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɓe ɗo nyaama ɗum, ɗum mari nafu haa ɓanndu ɓiɓɓe aadama'en. Ɓiɓɓe aadama'en ɗon nyaama ɗum, ɓe ɗo naftira be maajum. Ɗum ɗo mari wakkati wakkati, ɗo mari wakkati heɓeego.

Ɗo kanjun woni nyiɓali andiraɗum bei gidan sama, gidan sama ɗo ɓe don maha ɗi on ngam ustan babal nyamugo babal, bana anda ɗum ni ɓe ɗo maha sudu on dou cuuɗi cuuɗi dou cuuɗi cuuɗi dou cuuɗi ngam haajeji hande bei jango wawan babal mai he'ata kanjum waɗi ɓe mahata gidan sama bo ɗum ɗo vo'ina babal sosai.

Defte arabiya andiraɗum be al qur'anil karim ɗum defte on je annabijo muhammadu salla allahu alaihi wa sallam wardini en duniya wardini en duniya, wardi en ɗum ngam en janga en ɓeddotira en heba andal majum be barka majum en heba kala jangirde en jangidum pat bo enɗo mari mbaljari.